Aba n'abaana, n'abaana bato bari ahagati y'emyaka ena hamwe naikumi n'ebiri batsimbire enyiriri kandi abamwe bajwire tishati ondiijo ajwire eshaati y'ekitegye abari enyima babiri bashemereirwe kandi ori omu maisho ajwire tishati eriho bendera ya Uganda